Sola kpoŋ la biŋ ka noba a ŋmaa gyili. Ba zɛge la taa nuuri a nyɔge ka do saa ka ba su bonzeere a yare lɛbie ba kɔkɔrɛɛ poɔ ane ba nuuri poɔ.

Dɔɔ ane pɔɔ ane bibiiri bata la zeŋ. Ba zeŋɛɛ la a taa vaare k'a taa puuri. Ba toore la nuwoore, a zeŋ a taa a vaare k'a taa a puuri. Ba sɛllɛ la a vaare naŋ taa a puuri.

Bibiiri bayopoi la zeŋ daŋkyin seԑ. ba zeŋ la daare zu kyԑ biŋ bͻtͻzagela ane o koŋkobili-zagelaa ame kareta zagela a ba niŋe sogͻ. A biiri mine ba yi gaa te ma la taa kyԑ ka a kaŋa meŋ a waa gaa te zeŋ a noͻreŋ a tegenԑ o nimiri.

Sokpoŋ noɔreŋ la ka lɔɛ biŋ, kyɛ ka a lɔɔbɛrɛ mine ane lɔɔbilii ka a zoro a sori zu. Vūū di laa zie ŋa a lɔɛ naŋ biŋ, a di a ɔɛ bombɛrɛ ane a bombilii. Kyɛ di a yie meŋ, kyɛ ka noba meŋ kyenɛ a sori zu.

Dͻͻ la dͻͻŋ gyoŋgyoliŋgyo ka bibiiri zeŋ kͻge, a dͻͻ biŋ la sola kyԑ taa kõͻ ane kolee. A biŋԑԑ kõͻ ane a kolee kͻge omeŋԑ. A bie kaŋa arԑԑ la ane eŋkpoŋkpoli.

Nasaapeɛl dɔbɔ ane pɔgebɔ la zeŋ. A su kparre sɔglɔ, ka a dɔɔ kaŋa gbi dumo. Ka kūū daga a biŋ a nimmie, a ba nimmitɔɔreŋ, kyɛ ka a ba mine a vʋgele zupile. Ka a zupile mine e sɔglɔ ka a mine meŋ e peɛl.